Ninvuɣu shab n ʒiya ka nirabaayi mii chɛna giraada nyɛla ŋun bɛ nimaani ka katawulɛ nyɛ din ʒɛya tankpaɣu nyɛla din laɣam dim di nyaanga tihi nyɛla din saya niraba ŋo so nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli girada ŋo nyɛla zaɣ dozim

Namda nim nyɛla din shɛbi binni namda nim ŋɔ shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka gabi zaɣ piɛla kɛntɛ niɛma nyɛla din ʒɛ n baɣa namda nim ŋɔ kɛntɛ niɛma ŋɔ shɛŋa gba nyɛ zaɣ ʒiɛ ka gabi zaɣ piɛla ni zaɣ sabinli

Nachimba n ʒiya bi zaa yɛla chinchin yinsi shaba bi yɛ liiga ka ŋmɛri timpana tihi ʒɛ bi nyaanga di nyaanga maa tiŋgbani nyɛla zaɣ'vakaɣili bi timpana ŋo nyɛla zaɣ ʒɛɛ ni zaɣ'sabinli

Teeku n boŋo tihi nyɛla din pɛ n gilli ka ŋarima nyɛ din bɛ kom ŋo ni ŋarima ŋo shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi hali zaɣ sabila gabila nimaani ka jiranbiisa nim nyɛ din ʒɛ di nyaanga

Niriba n-za duu puuni niriba ŋɔ shɛba nyɛla ban ye liiga piɛla duu ŋɔ gbunni nyɛla din sɔŋ kapeeti duu ŋɔ puuni nyɛla din nyɛ zaɣ'piɛlli niriba ŋɔ shɛba nyɛla ban tabi bɛ shee ka niriba ŋɔ so ye liiga din nyɛ zaɣ'dozim.

Niraba n ʒɛya ka loori nim lu n mari tabi zuɣu niraba ŋɔ so nyɛla ŋun yɛ liiga boɣa waɣala ka loori nim ŋɔ shɛli nyɛ din nyɛ zaɣ piɛlli namba nim pala loori ŋɔ zuɣu ka loori ŋɔ shɛli nyɛ zaɣ nuɣso ka gabi zaɣ piɛlli

Nachimbi n ʒɛ moɣali gbuni ka niraba ayi yɛ liiga zaɣ dozim so yɛla daliya zaɣ ʒiɛ ka so so jinjɛm sabinli tihi nyɛla din bɛ nimaani ka nyɛ zaɣ vakaɣali kom nyɛla din do nimaani

Paɣaba n ʒiya bia ʒi n pahi bi zuɣu so yɛla liiga zaɣ nuɣso ka so chimdi bini ka ʒi kuɣu zuɣu tahapili taba ʒɛya ka piɛɣu mii gba tam tahali zuɣu bulooku nim bɛ nimaani ka gaɣili biɛni

Paɣaba n chɛna ka ʒi taha bi zuɣuri ni ka so yɛ liigq di mini di chinchini shab so chinchina tihi bɛ nimaani tia shɛli vari nyɛla zaɣ vakaɣali ka tampima bɛ nimaani paɣaba ŋo shab gbubi gaɣa ŋmaa bi nuuni ka di nyɛ zaɣ dozim